Haysa ha misile bola ta beyashe dizay gosha gade bola aho gadeko hessa gade bolla santhe harumishe diza ade be'adis

Hayisa misileza bolla ta xelashe dizayisi gisite bucida ayoko, he giste bucida aya ba kushen bacca oyikadusi hisitada hokada bucashe dawusi

hayssa misileza bolla ta xeellashe dizay hawulashokko heedzdzu hawulasho issi hawulashoy doona doyides issi hawulashoy ya bagga simmi uttides issi hawulashos goynoy xalla betish des